Mecece hanya mafi mahimmanci a cikin tsarin ware ƙwayoyin halitta kuma me yasa ko wane mataki ke da mahimmanci tsarin ware ƙwayoyin halitta kamar da yana da matakai masu mahimmanci waɗanda ke taimakawa wajen samun ingantaccen samfurin bincike ga wasu daga cikin manyan matakai da muhimmancin su na ɗaya tattara samfuri shine wannan shine mataki na farko inda ake karbar ƙwayoyin halitta daga cikin dabba,, tsiro kko ƙwayoyin cuta ingancin wannan mataki yana da tasiri ga nasaran matakan gaba idan samfurin ya lalace ko ya gurɓace zai iya kawo matsala a sakamakon bincike na biyu fasa ƙwayar halitta a nan ne ake karya bangon ƙwayoyin halitta domin a fitar da abubuwan ciki kamar ko ana amfani da sinadarai na ko na'urori don wannan aiki idan wannan bai yi kyau ba ba zai fito da kyau ba na uku cire tarkace bayan an fasa kwayoyin halitta sai a cire sauran tarkacen da ba a buƙata kamar furotin da sauran abubuwa da ke sauran abubuwan da ke da illa ga tsaftar wannan yana taimakawa wajen samun tsantsar mai tsafta na huɗu tace ko fitar tace ko fitar da a nan ne ake tacewa don samun mai tsafta da da baya ɗauke da gurɓatattun abubuwa ana amfani da sinadarai ko tsaftacewa ta amfani da sinadaran ko na biyar ajiya bayan an ware yana da mahimmanci a adana shi a yanayan da ya dace kamar guda ishirin domin kada ya lalace ko wanne daga cikin waɗannan matakai yana da mahimmanci domin yana taimakawa wajen samun sakamako mai inganci a fannin bincike da gwaje-gwaje na kimiya musamman a cikin likita goya da binciken ƙwayoyin cuta.

Yaya ma'aikatan lafiya zasu tabbatar da tsaftar hannu don rage yaɗuwar cututtuka ga wasu hanyoyi da zasu tabbatar da tsaftar hannu yadda ya kamata na parko yin wanke hannu a kai a kai ma'aikatan lafiya su riƙa wanke hannuwan su kafin su taɓa marasa lapiya kafin da bayan aikin aikin tiyata bayan cire safar hannu da kuma bayan taɓa kayan datti ko jini wannan yana rage yaɗuwar ƙwayoyin cuta da wuri zuwa wuri na biyu amfani da sabulu da ruwa ko sinadarin kashe ƙwayoyin cuta wanke hannu da sabulu da ruwa yana da tasiri wajen cire ƙwayoyin cuta idan ruwa da sabulu basu nan ana iya amfani da Mai a ƙalla kashi sittin na barasa na uku bin dokokin tsaftar hannu akwai dokoki da hukumar lafiya ta duniya wanda ake mata kirari da WHO ta shimfiɗa kamar biyar wato lokuta guda biyar da dole ne ake da dole ne ake wanke hannu ma'aikata su kasance masu biyayya da wannan tsarin na huɗu yin horo a kai a kai horas da ma'aikata yadda zasu wanke hannu yadda ya dace yana ƙara tunatar da ma su mahimmancin tsaftar hannu da rage sata sakacin da da kan iya kawo barazana na biyar kula da tsawon farce da rashin amfani da kayan ado a hannu farce zai tsawo da zubba da zobe na iya ɗaukar ƙwayoyin cuta don haka tsaftar tana buƙatar rage kayan ado da tsaftace hannu sosai tsaftar hannu ba kawai kariya ce ga marasa lafiya ba har ma kariya ce ga lafiyar ma'aikacin da kuma al'umma.

Yaya allurar rigakafi ke motsa garkuwar jiki don kare mutum daga cututtuka ba tare da haddasa cutar ba allurar rigakafi na taimaka wa garkuwar jiki wajen koyan yadda zata kare kanta daga cututtuka ta hanyar gabatar da wani ɓangare na ƙwayar cuta da bata da ƙarfi ko kuma ta mutu gaba ɗaya wannan ɓangare wanda ake kira yana motsa garkuwar jiki don tasar ma da kariya ba tare da haddasa cutar kanta ba a lokacin da aka yi allurar rigakafi garkuwar jiki tana ganin wannan a matsayin wani abu na waje da ya kamata a yaƙi hakan yana sa jiki ya fara samar da da kuma ƙwayoyin garkuwa masu ƙwaƙwalwa waɗanda zasu iya gani da kuma yaƙar cutar idan ta sake bayyana a gaba wannan tsari yana da yana bada kariya mai ɗorewa ga mutum akwai na'u'o'in alluran rigakafi daban daban na farko alluran da ke ɗauke da ƙwayar cuta mai rauni waɗannan suna amfani da ƙwayar cuta da aka raunana ta ta yadda baza ta iya haddasa cuta ba amma har yanzu tana iya motsa garkuwar jiki alluran dake ɗauke da ƙwayar cuta da ta mutu da ta mutu wadannan suna amfani da ƙwayar cuta da aka kashe gaba ɗaya wanda ke nufin baza ta iya haifar da cuta ba amma har yanzu tana iyya motsa garkuwar jiki na uku allurar alluran da ke amfani da wani ɓangare na ƙwayan cuta waɗannan sune amfani da wani ɓangare na ƙwayar cuta don motsa garkuwar jiki ba tare da amfani da cikakkiyar ƙwayar cuta ba na huɗu alluran da ke amfani da bayanin da bayanan ƙwayoyin halitta waɗannan suna koyar da jiki yadda zai samar da wani ɓangare na ƙwayar cuta wanda zai motsa garkuwar jiki don ta samar da kariya4 ta hanyan amfani da waɗannan hanyoyi allurar rigakafi suna taimakawa wajen koyar da garkuwar jiki yadda zata kare kanta daga jututuuka ba tare da haddasa cutar kanta ba wannan yana da matuƙar mahimmanci wajen hana yaɗuwar cututtuka da kuma kare lafiyar jama'a don ƙarin bayani zaka iya ziyartar shafin hukumar lafiya ta duniya wato WHO.

Waɗanna hanyoyi ne um waɗanna hanyoyin rayuwa kamar abinci da motsa jiki ke taimakawa wajen ƙarfafa garkuwar jiki garkuwar jiki na um na taka muhimmiyar rawa wajen kare mutum daga kamuwa da cututtuka akwai hanyoyin rayuwa da dama da za su iya taimakawa wajen ƙarfafa wannan garkuwa na farko cin abinci mai gina jiki abinci mai ɗauke da sinadarai masu amfani kamar shida da ma'adanai irin su da na taimakawa wajen inganta aikin garkuwar jiki in kayan lambu ƴaƴan itatuwa hatsi um da naman da bashi da kitse mai yawa yana da amfani na biyu motsa jiki a kai a kai ayyukan motsa jiki na yau da kullum kamar tafiya gudu ko yin wasanni nan taimakawa wajen ƙara yawan ƙwayoyin garkuwa a jikida kuma inganta zagayowar jini na uku samun isasshen barci bacci mai kyau na awanni na awanni bakwai zuwa tara a ko wace dare yana taimakawa wajen sabunta ƙwayoyin garkuwa da kuma rage damuwa. Na huɗu gujewa shan taba da barasa shan taba da barasa na iya raunana garkuwar jiki don haka yana da kyau a guje musu ko rage amfani da su na biyar rage damuwa damuwa mai yawa na iya rage ƙarfin garkuwar jiki yin ayyukan nishaɗi yin yoga ko yin addu'a na taimakawa wajen rage damuwa na shida ruwa mai yawa shan ruwa mai yawa yana taimakawa wajen fitar da um daga jiki daga jiki da kuma kiyaye lafiyar gaɓoɓin jiki na bakwai rigakafi karɓar allurar rigakafi kamar na cutar mura da sha tara na taimakawa wajen koyar da garkuwaar jiki yadda za ta yaƙi ƙwayoyin cuta ta hanyar bin waɗannan hanyoyi za a iya ƙarfafa garkuwar jiki da kuma um um \yiwuwar kamuwa da um

Muhimman sinadarai da mata masu ciki ke buƙata donn cigaban lafiyayyen jariri da yadda zasu tabbatar da samun su lokacin ɗaukar ciki mace na buƙatar ƙarin sinadarai masu gina jiki don tallafawa cigaban jariri da kuma kare lafiyar ta ga wasu daga cikin muhimmman sinadarai da hanyoyin samun su folic acid yana taimakawa wajen hana lahani a jijiya da ƙwaƙwalwar jariri ana buƙatar a ƙalla ɗari shida Mcg a rana wanda za a iya samu daga kayan lambu kore wake da kuma ƙari um na folic acid na biyu iron yana taimakawa wajen samar da jini ga uwa da jariri ana bukatar ƙarin iron don hana anemia ana samun iron daga naman sa kaza kifi wake da kuma ƙara kari a iron na uku calcium yana taimakawa wajen gina ƙashi da hakoran jariri ana buƙatar a ƙalla dubu ɗaya Mg a rana wanda za a iya samu daga madara yogurt, cuku da kayan lambu kore na huɗu vitamin D yana taimakawa wajen shaƙar calcium da kuma cigaban ƙashi ana samun shi daga rana kipi mai kitse kwai da kuma ƙari da na vitamin D Omega 3 fatty acid yana taimakawa wajen cigaban ƙwaƙwalwa da ido na jariri ana samun shi daga kifi mai kitse kamar salmon sidenine da kuma ƙari na Omega 3 na shida kayan gina jiki yana taimakawa wajen gina ƙwayoyin jiki na uwa da jariri ana samun kayan ginna jiki daga naman sa kaza kifi wake ƙwai da madara na bakwai iodine yana taimakawa wajen cigaban ƙwaƙwalwa da tsarin jiki na jariri ana samun iodine daga gishiri mai iodine kipi madara da ƙwai yadda za a tabbatar da samun waɗannan sinadarai cin abinci mai gina jiki cin abinci mai ɗauke da kayan lambu ƴaƴan itatuwa hatsi nama kif madara da wake um na ɗaya abubuwa zai taimakawa wajen tabbatar da cewa mace maijuna mace ma ciki na samun dukkan sinadarai masu um da suke da mahimmanci ga lafiyar ta da cigaban jariri.

Wa'insu hanyoyi ne masu kyau wanda za a iya ije madaran nono wanda yake haɗawa da yananyin gurin da kuma lokaci domin a samu asalin daɗin shi ajiya mai kyau na madarar nono yana da matuƙar mahimmanci don kare ingancin sinadarin gina jiki da lafiyar jariri ga wasu shawarwari daga hukumomin lafiyar kamar CDC da na parko ajiya a zafin ɗaki har zuwa ishirin da biyar um ana iya ajiye madarar da aka fitar sabuwa a zafin ɗaki na tsawon awanni huɗu zuwa shida musamman idan an fitar da ita cikin tsafta sosai na biyu ajiya a gidan sanyi um shine huɗu ko kasa da haka um na farko wanda yake ƙasan shi ana iya ajiye madarar a bayan firiji ba a ƙofar ba na tsawon kwanayi huɗu zuwa biyar idan ba za a iya amfani da ita cikin wannan lokaci ba a daskare tana a daskare tana nan a da um na uku ajiya a firiza a cikin firiza mai zafin sha takwas ko ƙasa da haka ana iya ajiye madarar na tsawon watanni shida zuwa sha biyu amma ana bada shawarar ayi amfani da ita cikin watanni shida don tabbatar da inganci na huɗu ajiya a cikin jakunkuna masu ƙanƙara idan ana tafiya ko babu wutar lantarki ana iya ajiye madarar a cikin jankunkuna masu ƙanƙara na tsawon awanni ishirin da huɗu na biyar yadda ake daskara da da warmar da madarar don daskara madara a zuba ta cikin jakunkuna ko kwalabe masu tsafta a bar sarari kada um kaɗan domin faɗa don faɗaɗa lokacin daskarewa don warma a saka kwalban a cikin ruwa mai ɗumi ko a jera ta a ƙarƙashin ruwa mai zafi kada ayi amfani da ko tandaru don warma domin hakan na iya lalata sinadarin gina jiki da kuma haifar da wurare masu zafi da zasu iya ƙona bakin jariri muhimmin shawarwari a riƙa ajiye madarar a cikin um a cikin ƙananan um kashi-kashi misali sittin zuwa ɗari da ishirin don sauƙin amfani a riƙa rubuta ranar fitar da madarar a cikin kwalban ko jakan a rike a rika amfani da tsohuwar madara kafin sabuwa bayan an warma madara za a iya za a iya um iya amfani fab ita cikin awanni biyu kuma kada a sake um um da aka riga aka um daskare ta bin um shawarwari uwa za ta iya tabbbatar da cewa madarar nono tana da inganci kuma lafiya ga jaririn ta.

Muhimman matakan cigaban jariri a shekara ta farko da yadda iyaye zasu bi donn lura da cigaban jaririnsu a cikin shekara ta farko jariri yana cimma matakai masu mahimmanci na cigaba a fannoni daban-daban lura da waɗannan matakai na taimakawa wajen tabbatar da cewa jariri na samun cigaba yadda ya kamata na farko cigaban jiki a ƙarƙashin ta na farko watan na biyu jariri yana iya ɗaga kansa yayin da yake kwance a ciki a wata na huɗu yana iya juyawa daga baya zuwa ciki a wata na shida yana iya zama da taimako a wata na tara yana iya tashi da taimako a wata na sha biyu yana iya tafiya da taimako ko da kansa na biyu cigaban hankali a ƙarƙashin shi na farko wata na biyu jariri yana fara ganin fuskar iyayensa na biyu wata na huɗu yana fara ganin abubuwa masu motsi a wata na shida yana fara fahimtar alaƙan tsakanin abubuwa a wata na tara yana fara fahiimtar cewa abubuwa suna nan um koda ba a gani ba ko da ba a gani ba wata na sha biyu yana iya yin wasa da abubuwa da dama na uku cigaban sauti da magana a ƙarƙashin shi na farko um wata na biyu jariri yana fara yin ƙara mai laushi a wata na huɗu yana fara yin dariya a wata na shida yana fara yin ƙara mai ƙarfi a wata na tara yana fara yin sautin kalmomi kamar ba ba a wata na sha biyu yana fara fitar da um kalmomi guda biyu cigaba zamantakewa da jin kai a ƙarƙashn shi na farko wata na biyu jariri yana fara nuna farin ciki da damuwa a wata na huɗu yana fara nuna sha'awa ga mutane a wata na shida yana fara nuna jin daɗi da damuwa a wata na tara yana fara nuna jin kunya da jin daɗi a wata na sha biyu yana fara nuna jin daɗi da damuwa ga iyayensa yadda iyaye zasu lura da cigaban jaririnsu lura da jariri a kai a kai duba yadda jariri ke yin abubuwa kamar dariya motsi da sauransu um rubuta cikiN cigaban jariri rubuta um rubuta cigaban jariri rubuta abubuwan da jariri ke yi a ko wani wata um tuntuɓi likita idan akwai wata damuwa game da cigaban jariri tuntuɓi likita lura da waɗannan matakai na taimakawa wajen tabbatar da cewa jariri yana samun cigaba yadda ya kamata.

Menene jadawalin rigakafin jarirai da yara a Najeriya da mahimmancin yin lokutan rigakafin a Nainjeriya akwai jadawalin rigakafi na kasa da aka tsara don kare jarirai da yara daga cututtuka masu yaduwa yin wannan jadawalin yana da matuƙar muhimmanci don tabbatar da lafiyar yara da kuma hana yaɗuwar cututtuka jadawalin rigakafi na jarirai da yara a Najeriya ga wasu daga cikin rigakafin da ake bai wa jarirai da yara a Najeriya da haihuwa za a musu BCG shine na na biyu za a musu OPVO shine na uku za a musu shine BO a wata na shida za a masu shi wato akwai DBT um um kuma za a musu kuma za a musu OPV kuma za a musu IPV kuma za a musu a wata na goma za a musu za a masu na biyu za a musu OPV na biyu za a musu na biyu a wata na sha huɗu za a musu na uku za a musu na uku za a musu OPV na uku za a musu na uku za a musu kuma IPV [um} IPV na biyu a wata na shida za a dinga basu a wata na tara na da kuma a wata na sha biyu a wata na sha biyar a shekara tara za a musu HPV mahimmancin bin jadawalin rigakafi kare yara daga cuta rigakafi yana taimakawa wajen kare yara daga cututtuka masu yaɗuwa um kamar da sauransu na biyu kare al'umma idan yara dayawa sun samu rigakafi yana rage yaɗuwar cututtuka a ciki al'umma inganta lafiya rigakafi yana temakawa wajen rage mutuwan yara da kuma ingantann lafiyarsu na huɗu taimakawa um taimakawa gwamnati yin um jadawalin rigakafi yana taimakawa gwamnati wajen cimma burin rigakafi na ƙasa da ƙasa don samun cikakken jadawalin rigakafi iyaye na iya ziyartar cibiyan lafiya mafi kusa ko kuma duba shafin yanar gizo hukumar rigakafi na ƙasa NPHCDA lura da cewar rigakafi yana da matuƙar mahimmanci don kare yara daga cututtuka masu yaɗuwa don baka iyaye su tabbatar da cewa sun kai jariran su wajen rigakafi a lokutan da suka dace.

menene burus ɗin hana ɗaukar ciki kuma yaya yake hana ɗaukar ciki? burus ɗin hana ciki wata ƙaramar sanda ce da ake dasawa ƙarƙashin fata a hanun mace domin hana ɗaukar ciki wanan sanda na sakin sinadari wanda ke hana mace samun ciki ta hayoyi daban daban yadda yake hana ɗaukar ciki na farko hana fitar ƙwai daga mara burus ɗin yana hana jikin mace sakin kƙwai daga mara idan ba'a saki ƙwai ba ba zai samu haɗuwa da maniyyi ba kuma ciki bazai samu ba na biyu ƙauracewar maniyyi yana tsayarwa da ruwan farji wanda ke hana maniyyi shiga mahaifa ko inda ƙwai yake na uku hana ƙwai dasa kanta yana canza yanayin cikin mahaifa domin ya zama wurin da ƙwai bazai iya dasa kanta ba koda an samu haduwa da maiyyi fa'idodin sa yana kare mace daga ɗaukar ciki har na shekara da dama shine uku zuwa biyar wato shekara uku zuwa biyar batare se um batare da se ana kulawa da shi kullun ba ana iya cirewa a kowani lokaci idan mace ta shirya samun ciki yana da matukar inganci wajan hana ciki abubuwan lura baya kare mace daga kamuwa da cutu tuka da ake ɗauka ta hanyan jima'i a wasu lokuta mace na iya fiskantan sauyin al'ada kamar zubar jini da yawa ƙanƙanta ko kuma tsayuwar jini al'ada ana bukatar ma'aikacin lafiya don dasawa da cirewa c[kin tsari takaitaccen bayani burus ɗin hana ciki hanya ce mai sauƙin da aminci wadda ke hana ɗaukar ciki ta hanyar hana fitar ƙwai hana majiyi shiga da hana dasa ƙwai a mahaifa ana anfani dashi cikin sauƙi da doka kuma yana ba mace kariya mai ɗorewa

mene ƴancin zaɓar haihu wa ke nufi ga mata ƴancin zaɓar haihiwa yana nufin damar da mace keda ita wajen yanke shawara gameda yad da yaushe da kuma idan tana so ta haihu wanan ƴanci yana da mutukar muhimmanci domin yana ba mace damar kula da lafiyar ta jin daɗinta da kuma makomarta acikin al'umma da dama mata suna fuskantar matsin lamba daga dangi al'ada ko ad dini wajan yanke shawarar haihuwa wasu lokuta ana tilasta su suyi aure da wuri ko su haihu ba tareda yarda su ba wannan yana hanasu damar cigaba da karatu samun aikin yi ko kuma kula da lafiyar jikinsu yadda ya kamata yancin zabar haihuwa ya haɗa da damar anfani da hanyoyin hana haihu wa samun ilimi kan kiwon lafiya da kuma kulawa da lafiya da bayan haihuwa hakanan yana nufin mace nada hakkin yanke hukunci idan tanason haihuwa ko a'a ba tareda tsangwama ko tsoroba idan mace tanada wanan ƴanci hakanna ƙara mata ƙwarin gwiwa rage talauci da kuma inganta rayuwar iyali gabaɗaya yana bata damar tsarawa dan samun yara a lokacin daya dace da ita wanda hakan zai rage haɗarin dake tattare da haihuwa da kuma cututtuka a ƙarshe ƴancin zaɓar haihuwa na daga cikin hakkin ɗan adam yana taimakawa wajan gina al'umma mai fahimta na girma ƴancin mace don haka yanada mahimmanci a wayar awayar a wayar da kan jama'a um a wayar da kan jama'a a kuma samar da damar da zasu baiwa mata yanci yanke shawara rayuwar su ta haihuwa cikin ƴanci da mutunci

Menene bin didigin lokacin fitar kwai kuma yaya hakan ze iya taimakawa wajan ɗaukar ciki lokacin fitar kwai yana nufin bin didigin lokacin da mace ke fitar da kwai daga nonon mahaifar ta zuwa mahaifa wanda shine mafi dacewa da mace ta ɗauki ciki wannan lokaci yawanci yana faruwa sau ɗaya a cikin ko wane zagayan haila kuma yana faruwa kwanaki sha biyu zuwa sha shida kafin zuwan haila ta gaba sanin wannan lokaci yana da mutukar muhimmanci ga mata da ma'aurata da ke ƙokarin samun juna biyu domin yana nuna lokacin da mace keda ƙarin damar daukar ciki lokacin fitar kwai na ɗaya daga cikin kwanakin da kwai ke da damar gamuwa da maniyi dan haifar da ciki akwai hanyoyi da dama da mace zata iya amfani da su don bibiyar fitar kwai ɗin ta wasu daga ciki sun haɗa da na farko bin bin kalandar haila lissafi na kwanakin haila don tantance lokacin fitar kwai na biyu duba canjin jikin jiki irin su zafin jiki da canjin ruwa daga farji wanda ke yawaita, wanda ke yawaita da zama kamar gwaiɓa lokacin fitar kwai na uku amfani da abinda ake gwada fitar kwai na fitar kwai kayan gwaji dake gannin hawar hormone LH wanda ke nuna cewa fitar kwai ze faru cikin awa ashirin da huɗu zuwa awa talatin da shida yin jima'i a cikin kwanaki biyu zuwa uku kafin da kuma kafin da kuma ranar fitar kwai yana kara yuwar mace ta ɗauki ciki wannan na taimakawa wajan tsara iyali da kuma kauce ma yawan jima'i ba tare da bukata ba don haka bin didigin fitar kwai hanya ce mai kyau da ilimi wacca ke taimakawa wajan samun ciki cikin sauri da inganci musamman ga ma'auratan da ke fatan haihuwa.

Meyasa yakeda muhimmanci a tsara lokacin haihuwa Tsara lokacin haihuwa nada matuƙar muhimmanci ga mace dama duka iyali baki ɗaya. Lokacin da mace da mijinta sukasan lokacin daya dace su haifi yara hakan yana basu damar shirya rayuwa yadda ya kamata musamman ta fuskar lafiya kuɗi da lokaci Idan mace tayi shirin haihuwa kafin ta ɗauki ciki tanada damar kula da lafiyarta taci abinci mai gina jiki ta samu shawarwari daga likita da kuma gujewa ɗau, da kuma gujewa ɗaukar ciki a lokacin da jikinta bai shirya ba wannan yana rage haɗarin samun matsala yayin ɗaukar ciki ko haihuwa Tsara haihuwa kuma yana taimakawa wajen samun damar tarbiyyar yara cikin kulawa da lokaci Ma'aurata zasu iya yanke shawarar haihuwa ne bayan sun samu isashshen kuɗi ko lokacin da zasu kula da yaro yadda ya kamata Idan aka haifi yara fiyeda ƙarfi ko a lokaci guda hakan na iya jawo matsin lamba a rayuwa, da kuma lahani ga lafiyar mace Haka kuma, yana bawa mata damar kammala karatu ko cigaba da aiki kafin su fara haihuwa wannan na taimakawa wajen inganta rayuwarsu da samun ƴancin yanke shawarar da ta dace dasu. Tsara lokacin haihuwa na hana haihuwar da ba a shirya ba Yana rage yawan talauci kuma yana taimakawa iya, yana taimakawa iyali su rayu cikin natsuwa da walwala A taƙaice tsara lokacin haihuwa yana bawa mace da mijinta damar gina ingantacciyar rayuwa ta hanyar kula da lafiya kuɗi lafiya kuɗi ku lafiya, kuɗi da tarbiyyar yara cikin natsuwa da tsari Tsara lokacin haihuwa yana kuma taimakawa iyaye wajen samun isashshen kulawa da yara Idan iyaye sun samu damar daidaita tazarar haihuwa tsakanin yaro da yaro hakan nasa yara su girma da lafiya su sami kulawa sosai daga iyayensu kuma hakan yana taimaka musu wajen samun tarbiyya mai kyau da ilimi mai inganci.

Meke haddasa rashin haihuwa a wajen maza da mata Rashin haihuwa na nufin lokacin da ma'aurata ke yin jima'i na tsawon lokaci, batare da mace ta samu ciki ba duk da cewa basu amfani da kayan hana haihuwa Wannan matsala na iya kasancewa daga ɓangaren mace ko namiji ko kuma daga dukansu, su biyun A wajen mata akwai abubuwa da dama dake iya haddasa rashin haihuwa Na farko rashin fitar ƙwai Idan mahaifa bata fitar da ƙwai mace bazata, bazata iya ɗaukar ciki ba Wannan yana faruwa ne idan akwai matsala da hormones Na biyu Ciwon mahaifa Cututtuka kamar su ciwon mahaifa kumburin mahaifa ko toshewar bututun haihuwa na iya hana gamuwar ƙwai da maniyyi s? na uku um ciwon sanyi Idan mace ta kamu da cututtuka masu yaɗuwa ta hanyar jima'i kamar su gonorrhoea na iya hana haihuwa idan ba a kula dasu cikin lokaci ba Na biyar Tsufa Na huɗu, tsufa Yayinda mace ke tsufa ƙwayoyin haihuwar ta sukan ragu a,a ƙarfi da yawan su A wajen maza wasu daga cikin abubuwan dake jawo rashin haihuwa sun haɗa da na farko rashin ingancin maniyyi idan maniyyi basu, basu da ƙarfi ko yawa bazasu iya haɗuwa da ƙwai ba Na biyu toshewar bututun maniyyi Idan akwai toshewa a hanyar da maniyyi ke fita hakan zai hanasu fita lokacin jima'i Na uku ƙarancin hormone Idan jikin namiji baya fitarda isashshen hormone hakan na iya rage yawan maniyyin sa Na huɗu cututtuka Wasu cututtuka kamar su sanƙarau ko rashin lafiya mai tsanani, na iya shafar haihuwa Na biyar du dumama gaɓo dumama gaɓoɓi, ko yawan shan giya da taba wannan yana iya rage ƙarfiyar maniyyi A ƙarshe rashin haihuwa matsala ce da ake iya samun magani idan an gano musabbabin ta abinda ake buƙata shine aje asibiti, a duba lafiyar ma'aurata domin a gano inda matsalar take da kuma hanyoyin warware ta.

Menene tsare-tsaren rage yawan jama'a? Tsare-tsaren rage yawan jama'a sune matakai da gwamnati ko ƙungiyoyi ke ɗauka domin hana yawan haihuwa fiyeda ƙarfin ƙasa waɗannan tsare-tsare suka sukan taimaka wajen daidaita yawan mutane, da abinci ruwa aikin yi muhalli da sauran albarkatu da ake dasu wannan tsari yanada amfani musamman ga ƙasashe da suka? da suke fama da cunkoson jama'a inda mutane ke yawaita, ke yawaita fiyeda ƙima kuma hakan ke haddasa talauci yunwa rashin aikin yi da rashin ilimi me kyau Ga wasu daga cikin hanyoyi da ake bi Na farko Faɗakarwa da ilimantarwa Ana wayar da kan jama'a game da illar yawan haihuwa da fa'idar tsara iyali Na biyu Tallata kayan hana haihuwa ana ƙarfafa mutane su riƙa amfani da hanyoyin hana haihuwa kamar allura ƙwayoyi na'ura, ko wasu hanyoyin ɗabi'a Na uku ƙarfafa tazarar yara ana nunawa iyaye muhimmancin danne yawan haihuwa da ma, da haifar da yara bisa tazara mai kyau domin su samu lafiya da kulawa mai kyau Na huɗu Ilimin mata lokacin da mace ta samu ilimi tana yawan ɗaukar lokaci kafin ta fara haihuwa kuma hakan yana taimakawa wajen rage yawan jama'a Na biyar Dokoki na haihuwa A wasu ƙasashe ana kafa doka wadda ba za'a haifi yara fiyeda adadin da gwamnati ta tsara ba Na shida Tallafin gwamnati Wasu gwamnati suna bada tallafi ko lada ga iyayen da suka haifi yara kaɗan Manufar duk waɗan, duk waɗannan tsare-tsare itace a hana yawan jama'a ya zama bara barazana ga rayuwa da cigaban ƙasa idan aka bisu yadda ya kamata za'a samu rage rage cunkoso ingantacciyar lafiya ilimi da wadatar rayuwa ga al'umma baki ɗaya.